Baattote ofollonna dhagge:-baatote ofolla babaxitewo basera babaxitewo daninni ofolla dandiitanno mite gobbara ilaallame mite gobbara taallasho ikittara dandiittanno kaaliiqi kalaqiweete baatto mitowa ilaallame mitowa xeichaame ikkitanno gede asse kalaqqino

Muziiqaho yaa mitu manchi babbaxeyo addi addi sokka muziiqu giddoni qole saysano dandaano kaddosi hagiiresi ikkara dandaano, dadilesi ikkara dandaano ,sayisino qarru doogo ikkara dandaano, hagiirame heeshsho ikkara dandaano tene baalla muziiqu widooni qolle saysa dandiinanni.